A cikin wannan hoto Za mu ga yadda iyalai Masu kimanin guda bakwai Suke a wurin Cin abinci Ko wannen su na cike da farin ciki Wurin idan a ka kalla, za'a ga cewa Maza ne guda uku, da mata guda huɗu A cikin su, guda biyu daga cikin su Baƙaƙen fata ne Maza Sai mace baƙar fata guda ɗaya Sai mace mai farar fata guda, sai yara guda biyu Sai wani farin dogo, gashi can a tsaye daga baya A hankalin sa gabaki ɗaya, kap yana ka hankalinsu ya na kan Abincin da za su ci Wanda shi ɗayan mai tsayin, wanda yake tsaye daga can bayan su Shi kuma yana kallon mai ɗaukan hoto Daga bayan su zamu lura cewa da akwai Wuraren saka abubuwan Da suke dafa abinci Ban da nan kuma Za muga cewa a tabirin abincin nasu An aje Abinci kala kala, daban daban Wanda ko wanne da ga cikin su Yana ƙoƙari ya ga ya sama ma kan shi Abun da zai ci Duk kannan sa kuma a tsaye suke, babu wanda yake a zaune Ga kuma wani furinji can daga gefen sa shima ana gani

A cikin a wannan hoto muna ganin wani taron jama'a a waje inda mutane suka taru suna tsaye tare wasu daga cikinsu sun sanya tufafi masu launuka daban-daban wanda ke nuna farin-ciki da kuma haɗin kai a wannan wuri a gabansu akwai kayayaki daban-daban da aka tara ciki har da buhunan shinkafa da aka rubuta baba a kai kujera mai taya da wasu kayan agaji wannan yana nuna cewa akwai wani irin taro da kuma biki da akeyi a wannan wuri inda ake raba kayan agaji ga al'uma wannan taro yana iya zama wani ɓangare ne na wani shiri na tallafi ko kuma taimakon juna da akeyi a cikin al'uma yana da kyau a lura da irin wannan haɗin kai ko kuma yadda mutane ke ƙoƙarin taimakon juna a loutan buƙata wannan yana ƙara ƙarfafa zumunci a kuma haɗin kai tsakanin al'uma wanda ke taiakawa wajen gina al'uma mai ƙarfi da kuma cigaba a cikin al'adar hausawa irin wannan taron yana da mahimmanci sosai domin yana nuna yanda al'uma ke haɗa kai wajen taimakon juna wannan yana ƙarfafa dangantaka tsakanin mutane kuma yana taimakawa wajen rage raɗaɗin wahalhalun da wasu ke fuskanta a irin wannan yanayin mutane suna jin dadin kasancewa tare suna tataunawa suna dariya kuma suna jin daɗin kasancewa tare da juna haka kuma irin wannan taro yana nuna zama yana iya zama dama ga mutane su yi koyi sabin abubuwa su tattauna kan yadda za u taimaki juna a lokutan bukata wannan yana ƙara ƙarfafa zumunci da kuma haɗin kai tsakanin al'uma wanda ke taimaawa wajen gina al'uma mai ƙarfi da kuma cigaba a ƙarshe wannan hoto yana nuna mana mahimmancin haɗin kai da kuma taimakon juna a cikin al'uma yana nuna yadda mutane ke ƙoƙarin taimakon juna a lokutan buƙata kuma yana ƙara ƙarfafa dangantaka tsakanin al'uma wannan yana taimakawa wajen gina al'uma mai ƙarfi da kuma cigaba wannan shine a taƙaice abinda ke ƙunshe a cikin wannan hoto

? a cikin wani gari mai cike da tarihi da al'adu akwai wani babban itace mai suna itacen taro? wannan itaciya yana da mahimmanci sosai ga al'umar wannan gari? a ƙarƙashin wannan itace mutane suna taruwa don tattauna shawarwari da kuma yanke hukunci akan al'amuran? yau da kullun na rayuwarsu? a wannan rana al'uma gari sun taru a ƙarƙashin itaciya don tattauna? wani muhimmin batu? kowa ya zauna a cikin wata babbar zagaye inda kowa yake iya ganin juna da jin abinda kowa yake faɗa maza da mata tsofaffi da yara? duk sun hallara don jin abunda za'a tattauna a tsakiyar wannan za? wani dattijo me suna malan baƙo yana ɗaya daga cikin dattawan garin wanda kowa yake girmamawa saboda hikimarsa da kuma sanin al'adun gargajiya? yana da sautin murya mai kwantar da hankali wanda yake jan hankalin kowa da kowa? malan baƙo ya fara da cewa ya ku jama'a mun taru a yau ne don tattauna yadda zamu inganta rayuwarmu a wannan gari? mun san cewa akwai ƙalubale da dama da muke fuskanta amma tare da haɗin kai da fahimtar juna zamu iya cimma nasara? daga nan sai ya fara bayyana wasu daga cikin matsalolin da garin ke fuskanta kamar ras shin isasshen ruwa rashin makarantu masu kyau da kuma rashin aikin yi ga matasa ya kuma bayyana wasu daga cikin hanyoyi da za'a iya bi don magance wannan matsaloli??? bayan ya gama maganarsa sai ya ba kowa dama ya bayar da gudunmawar ra'ayinsa da ɗaya bayan ɗaya mutane su ka fara magana suna bayar da shawarwari da kuma bada gudunmawa ta hanyoyi daban daban? wasu sun bayar da shawarar a kafa ƙungiyoyin matasa don taimakawa wajen? gyaran garin? yayin da wasu suka bayar da shawara a nemi taimakon gwamnati don samar da ruwan sha me tsafta? a ƙarshe bayan tattaunawa mai tsawo an cimma matsaya akan wasu daga cikin batutuwan wannan shine ka abunda ke ƙunshe a cikin wannan hoto?